hayssan beettishe dizayssi gaammo dere keeththe gidishin ha gaammo dere keeththezi garsera pooqi masatizayssa bolla pude dhoqu giidinne ooththetidayssanne qasseka lanqezi shuchchan keelettidayssakko

hayssa bollan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge lanqen issi kaamey eqqidayssanne ogezappe ganna baggara maatara kumidi diza bessani gita keeththey deizayssi beettishe dees.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati qasseka denban uttidinne tukke issi mishiriya pentisizayssa naagizayssanne uyana giidinne giigettizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asata di'o gaasonne ola gidinta eronta aggikkokka maca asatinne gashe nayti issi bolla sumbureti di beettizayssi qoncishe dees.

hayssa bessazani gaammo dunguzay malatay iza bolla diza shurabe caalatinne adda caalonta asati maydinne guyera qasseka kaape masatizay woykko qumasoy dishin ha kezi simmidinne izeti eqqidayssa beyays

Hayssantani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko yo''o masqala giza xuufe nu dere asay xaafiwo sinthen woththidinne cililo maata oykkidi gaammo dunguza maydinne dhoqu be kushe histiday bettishe dees.

hayssan tani beyashe dizayssi caalanne hayssa ortodokse asatikka uttidinne musulime asatikka ba sinthani ciisha woththidi ba cirakka be haaththeka xaraphe bolla woththidi uttidayssakko

Gaammo dere asay gaammo may'o may'dinne maahe may'oka may'idinne gondallekka qasse oykkidi xambarokka oykkidi dunguza may'idi issi keeththe kareni eqqidayssi bettishe dees.

hayssa bollani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi iray bukkiza bessani qassekka dembba gadeni uttidinne asati duulatta oottishe dizayssanne janxila oykkida adde mara7izayssa.

Hayssanta xeellashenne beyashe dizayssi gaammo dere cimatakko. ha gaammo dere cimatikka be cilila maata ekkidinne salo dhoqi histidinne kushe wacc isti woththidayssanne ha maatazi igintho malatta gididayssi erettees.

Hayssa bessani gammo dunguza may7ida asatinne booththu hayssa giste qashora diza may7oza may7iza asati salfen yiishe kawo doorandos giidinne qaasethizayssa bessees.

Hayssa bollan tani beyashe dizayssi haaththay pude salo biidi biidi zaaridi qasse duge yizayssanne piissa masatidinne goggizayssakko.

Hayssa bessani taas beettishe dizayssi issi musilimey mayke be duunan wothidi ha xeellishe dizayssanne addezi qasseka haasayishe dizayssi beettizayssakko.

haysan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi xerephe asatha sinthen uttin dugerakka puderakka attuma na7iti dari ekkidinne uttidi duulata duulatishe dizay beettishe de7ees.

Aayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi ba duunaso mayke shiishi woththidinne haasayi shen7izi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessides.

Hayssan tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko asati dubbusha keethten daro asati shiiqidi uttidayssanne ha asati qasiyishenne dumma dumma miishaza ezgishe dizayssa tani xeellashe days.

aashayssan tani xeellashenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko ammano ba7ale woykko ammano gallas gididayssakko musilimeti kabetosona

Hayssa bessani beettishenne qoncishe dizayssi gammo dunguza ma y7ida oyddu asati xaraphebe sinthen wothidinne uttidayssanne haasayizayssakko.

hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko dere asay dere giddon polettiza alale miisheta baggani tobishenne gammo dunguza may7di uttidayssakko

Hayssa bessani beettishe dizayssi dhumi ekkiza keeththekko ha dhumi ekkiza keeththeza bolla shuchchan aykkon hayssa galbappe oothettida oyde bolla daro asati shiiqidi uttidayssakko

Hayssan tani beyashe dizayssi abba gidishin abbazappe ha baggara qasse maatati aduqi aduqi eqqidayssanne heedzdzu asati eqqidinne gede abbaza beyizayssa xeellashe days

hayssa bessani taasi beettizayssi hayssa nu sotho keeththekko ha nu sotho keeththezikka qasse qadan keexetti dinne giigidayssakko asati qasse iza sintheni eqqidinne iza bessizayssakko

hayssan tani xeellashenne bayashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gashe nayti macati dari ekkidinne issi bessani sumbureti diimitha garsen dizayssi qonce gididinne bettishe dees

Hayssan aazi xeellashe dazina giikko issi mithata garsen hayssa golen oosettida oydeti dizayssa hayssa misilesi qoncisidi bessi deeskko

hayssantani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko nu asay leemate gizayssa ha7i qasseka mesoborqe giddoni asati qodhe masatiza miishe woththidinne giddoni barbare qolidinne booththa miisheta lanqera woththidi mizayssakko

Hayssan qasse tani xeellishini woray dees ha worazappe ha baggara qasseka gita gita asatinne gammo dere asata wokkalidinne yidayti beettishe deettes maataykka garseni cililidi deettes.

Hayssa bessani beettizayssi aaze gizayssa gidikko dalga ogera kaamey ha simmidinne yiizayssanne kaameza lanqera qasse daro asati eqqidayssa bessishe dees.

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko dalga bashe woththidinne asati ambashsha woykko hayssa gashe qixa izati birata bashen uukkishe dizayssi beettishe dees

Hayssa bessani beetizayti issi keeththa asakko ha issi keeththa asati issi mala mayo mayidinne issi besani uttidinne pooto dendishe dizayssi qonccekko.

hayssan tani xeellishin dizayssi lee matekko haray qasseka kere masatiza miishati qasseka safede masatiza woykko sampa masatiza miishati masobetikka dumma dumma miishati beettosona

hayssa bollani beettishe dizayssi hayssa gaxxare keeththekko hagaxxare keeththezikka qorqoro gididinne iza giddora ha asi kezizayssanne hayssa abrahaam dobe giza addezikka pengen eqqidayssakko

Hayssan qasseka gaammoy dhuma giddon diidinne ba bisishe zin7idayssa qasse taas bessishe dees ha izi zin7ida bessazikka dhumidinne ekkizayssakko

hayssa bessani beettishe dizayssi lo7iza kathi saane giddon aadhdhidi xawula bolla uttidinne xaraphe bolla beettizayssakko ha kathazikka karexi ekkizayssa giddon bicay dees

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi keeththa asay be naytara giidinne eqqidinne de'izayssanne ufayettizayssakko

Yiikke gize hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma kushe ooththotakko ha dumma dumma kushe ooththotappe tani beyashe dizayssi qasseka hayssa korojozakko.

hayssan ta xeellizay giya mala masatidinne daro asay denba gadeni eqqidinne dizayssakko izatappe pude baggarakka qasse kaametikka beettettes

Hayssa tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko xiggena zemecha woykko hayssa gaagiso woykko xaggano zemecha gizayssi xaafettidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisideesko

hayssanta be ashe dizayssi paana digitale geetettiza timirte ministerey iza hu7esora diza armabe ashe tani days ha armaza giddonka qasse maxaafa doydi woththidayssa da gidi lo7iza miisheti beettizayssakko

Hayssan qasseka beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa solar sisteme geetettizayssakko ha solar sistemezikka qasseka giloobe masatiza miishe bolla uttidayssakko.

hayyssa bessazani tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko oge bollani addebabaye masatiza l7o miishay oootheti uttin haara qasseka sante lcidi iza bolla ciisha tokkida dizayssa malay beetishe dees.

Hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi aawa dayssi mayke be sintheni salfera wothidinne karetha iskirbtokka oykkidinne haasayizayssakko.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kawoy issi porojekte qaraxi ekkidinne issi miisha ooththishe dizayssi qasseka hayssi mela shubon kanche qashetidi bishe dizayssi beettishe de'es

Hayssa bessazani ooraththa miisheti ooththetishe buro oge bolla dizayssi qonce gididi beettishshini izappe pude baggara qasseka aykko qomixey shooshsha hupheda giidinne duge kezidi dizay bettishe dees

Hayssanka taas beettishe dizayssi hawaasa katamazakko hawaasa katamazikka qasseka diza hawaasa katamazan diza adde baabayeya taas beettashe dizayssa tani xeellashe daysako.

hayssan tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa tiranispormere geetettiza miishey issi bessani waaxetidinne de'izayssakko

hayssani tani xeella shenne beyashe dizayssi katama giddon gidishini koronte eeththanas giidinne tiranispormere efidi lo7iza bira tanikka waaxidinne wothidayssakko

hayssa bessazani beettishe dizayssi kawoy issi projekte qaraxi immidayssa bolla be ooso ooththishe diza aawakko ha aawazikka qasseka issi issi miishata haasayishe dees

hayssan taas si beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi katama giddokko ha katama giddozani qasseka dumma dumma keeththetinne lo7iza miishati dizayssa beyashe days

Hayssan beettiza miishey aaze gizayssa gidikko hayssa abbaza teqqidinne nu kawozi nuus lo'o ooththo ooththishshe dizayssakko ha abbazi teqetidikka issi issi bessan eelidaatho gishe duge bi gogi goggidi haraso qasse teqetizayssakko

Hayssa bollan beettishe dizayssi asati be biironi utti di dishini issi miishe ba alale ba aawadayssi oychishe dizayssanne zaaretishe dizayssakko

Hhayssa bessani beettishe dizayssi maxaafa keeththe masatidinne cuga usuppuna giidinne diza kifilekko ha kifileza giddon komputereta xeellishe daro asati beettizayssa bessees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne issi keeththe karen ha simmidi eqqidi dizayssanne nam7ati pude baggara uttidayssa xeellashe daysiko.

Hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi macasiya kundin hekundi danayo qasseka oge bolla uttidinne koyro deeththa hakamo izis immishe izeti dizayssi beettishe dees.

Hayssan qasseka ta xeelliza miishey aaze gizayssa gidikko zo'o may'o bollara maydi garsera karetha may'o maydi pooliseti eqqidayssanne heedzdzu asati hara may'o maydi dizayssakko

hayssantani xeelliza wode gita gita kawo keeththey beettizayssi qonce gididayssakko ha keeththezappe ha baggara qarxa masatisidi ooththetidayssa bollara asi hamuttanas injettidayssakko

hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi dhoqa keeththey keexettidinne pooqey hakkidinne pude salo biidi dizayssanne hara fooqey qasseka lanqera eqqidayssi beettishe dees

Hayssa bessazani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko imejinot abeelebil geetettidi ingilizethoni pootoy qasseka hayssan beettedenna woykko misiley baawa giza hasayay beettishe dees.

hayssa bessani qasseka bettishe dizayssi aze gizayssa gidikko gita ogey dishin gita ogezappe pude baggara uttidinne daro asati eqqidinne issoy issara hara issi addey eqqini tobizayssakko

hayssa bollani beyashenne xeellashetani dizayssi aaze gizayssa gidikko katama keeththekko ha katama keeththezikka giigidinne lo7idinne dizayssa gidishin izi qasseka bankeso gididayssi erettizayssakko

ha bessani beettishe dizay aaze gizayssa gidikko gita gita pooqe keeththetakko ha pooqe keeththetaska wulay gelidinne giigontayssanne buro ooththetishe dizayssa bessees

Hayssan qasse tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati poolisetara giidinne issi miishe xeellishe dizayssanne guyera daro asi yizayssakko.

hayssani qasse beettizayssi aazaye gizayssa gidikko ijjisiran woykko kushe ooththo miishan kamettida miishe asati oykkidinne ha ehishe dizayssi beettishe dees

Hayssa bessazan tas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko alggati Hosppitaale geliza alggati salpera uttidinne gede usuppun gididinne beettizayssi qoncceko

hayssan tani xeellashe dizayssi aazze gizayssa gidikko issi kipile giddon daro asati shiiqidinne kaarotetanne dumma dumma miisheta woththidi xeellishe dizayssakko

Hayssa bessani issi kifile giddon issi addera issi macara giidinne haakime gididinne waraqata izeti paacishenne izappe koshshiza mereshata woykko naqashata shiishshizayssa bessishe dee.

Hayssa bessani beettishe dizayssi issi paaranjanne issi abasha asikko ha faaranjazinne abashazi qasse miicishenne ka'ishe deettes hayssika kee'i lo'ees.

Hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issie kifile giddone daro asati shiiqidinne xaafishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessi deesko.

Hayssan qasseka xeellashenne beyashe tani dizayssi aaze gizayssa gidikko aazey gizayssa gidikko ye axintti teynnito hikkiminna geetettiza miishe akamiza akimezi eqqidayssakko.

hayssani qasseka beettishe dizayssi biizhinne paayatetha ooththo gizayssi xaafettidi penge bolla uttishin hayssa biirozi gede gaaththan beettidinne dizayssakko

Hayssan qasseka arba mince hospotale giza armay saalettidi uttidayssanne armaza garsera qasseka gammo dunguza malatay beettidinne xaafettidayssakko.

hayssa bessani beetishe dizayssi aazee gizayssa gidikko keeththe massatizi pude mabirate hayle oosetidi bizayssinne tuboti qassikka zin'idi dizayssi beetishe de'ees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne issi mitha garsssen shiiqi eqqidayssanne qas dabbe izeti woykko xeese oykkidi eqqidayssati xeellashe days.

hayssan beettishe dizayssi yelaga asatinne guuthu caalliza asati be kusheni durqa durqa oykkidinne gadey dhumi ekkiza bessani eqqidayssi beettishe dees

hayssan qasse beettishe dizayssi issi mishiriya qoobe wothadanne ba huphe duge xuguntha wothadanne de7idayssi harati qasseka guyera eqqidi izoo xeellizayssi beettizayssakko.

hayssa bessani tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko xaraphe woththidinne xarapheza bolla gita pooxa gaammo dunguza hixxidi cilila maatakka hiixxidi gaammo dere asay uttidaysa be7ashe days.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko misile pude baggara uttidi gaamo dunguza mayidi misile masatizi zin7ida issanne duge qassi mastotezara kifilezi beettizayssakko.

hayssa bessani qasseka gadey omarsidi ekkizayssakko ha omarsidi ekkiza bessazara ha asi ogeyishe dizayssanne ogezafe duge baggara gita wolqama keeththey beettizayssakko

Hayssantani xeellashe dizayssi asfalte ogenne pude baggara qasseka diishe lanqera karexidinne ekkiza ogey beettishin ha ogezara gede qasseka asati aadhdhidi bizayssi qoncekko.

hayssa bessani attuma shini shaashe bewphen qachidi pirda keeththa sinthen uttidayssi issi addey taas beettishe dizayssi qoncekko

hayssa beettani bessizayssi aazee gizayssa gidiko biitazi melidi ekkida bessan qasseka gidora koblistone ogey dalggidinne gede aadhidi dizaysa xeellashe days.

hayssan qasseka issi addey eqqidi dunguzabe qoodhen qaashshidi maykeka oykkidi manaxire woththidi eqqidayssi beettishe dees

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge bollan ooththoy ooththettishe dishin gallassa ooththo woykko medhi ooththo ooththiza asati shuchchaza tookkishenneekko bilisto ne zaali cishe dizayssi beettishe dees.

Orde orde asati eqqidinne haasayishenne qasseka oge bolla diza miishe ta metotanne makina woykko kaame aaththiza ogeti giigana mala haasayizayssi beettizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi mith woykko hayssa poole geetettizayssakko ha poolezikka qasse issi bessane qoletidi dizayssanne asati pooleza xeellashe dizayssi qoncidi beettees.

Hayssan beettishe dizayssi jarkkaneta kaamey caaniddi ne yarkkanera bollara qasse xawlanne piraashe caanidinne ha jarkkaneta qalameykka qasseka salo mala gididayssi beetizayssako

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko ogera gede haakkidinne issi addey hamuttishe dizayssanne ogezappe xadira mith dizayssakko

hayssan ta xeellashe dizayssi issi dhuma bessan keeththey de'izayssan e keeththeza huphesora qasseka hara keeththey keexetidi dizayssanne gaaththara saloy beettizayssa beyashe days

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko tophiya asatetha woykko asa naata mawte woykko gizayssi xaafettidi dizayssa hayssi taas qoncisidi bessi desko

hayssan tani xeellashe dizayssi qasseka dere asikko adere asati issi bolla lo7o hidaytinne salaxine dayti pirde keetxan shiiqidinne duulata bolla beettizaytakko.

hayssan beettishe dizay aazey gizayssa gidikko maata keeththe giddon asati gede gaammo dunguza may7idinne gelishenne gobaynaana gishe be xambaro oykkidinne izeti eqqidayssakko

ha bessan tani xeellashe dizayssi pirde keeththikko ha pirde keeththazanka qasseka ichachu asati uttidinne ha xeellishe dizayssa beyashe days

Hayssa bessani beettishe dizayssi aawadayti issina assi woyto immishenne miicishe dizayssanne nam'u macati qasseka eqqidayssa bessishe dees.

Hayssan taani xeelashenne be'ashe dizayssi aaze giikko issi miishi ollappe kesi ekkidi caanida kaamenni asati caanishe dizayssanne ollaza duge xeelishe dizayssakko.

hayssantani xeelliza wode asati qasseka oge bolla kezidinne shaaratanne buurata ogeza bollafe pittizayssinne issifetetha ooththoy qasseka limate dichchasi koyro gididayssi qoncidayssakko

hayssa bessani ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati oge bollafe daro maatata buuccidinne caala kaame ekki ehidinne hakameza giddon dimmi ehi ehidinne moyzishe dizayssi bettishe dees

Hayssan taani xeelashe dizayssi aaze gizayssa gidiko dere asay kezidinne buranne anqqasha ta xuugandosse nu heera geshatetha naageto giidi pitishe dizayssakko.

Hayssan beettishe dizayssi oge bolla kezidinne caalatikka yoogatikka ogezappe waraqatata dumma dumma iita miishata pittishenne baaxettishe dizayssi issifeteth bessizayssakko

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko kaamey ha simmidinne yizayssa wode daro asati miisha woykko maata woththishe de7izayssakko

hayssantani xeella she dizayssi aaze gizayssa gidikko nashinale iidey woykko biheraawi metawaqa geetettizayssi medhettana mala woykko xaddaqana mala giidi pooto dendishe dizayssi beettishe dees

Hayyssa bessani issi inddiya woyko issi tamaariya eqqadanne ba dabttarenne payda matawqa oykkadanne karetha mayokka mayadanee eqqidayssi qonccidayssakko.

hayssa bollan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi issi asay ba sintheni komputere wothidi haasayettishenne miicishe dizayssa bessizayssakko

hayssani qasseka aazi gize gizayssa gidikko doommishe banke bira giidinne hinte paydo gelthite gizayssi xaafeti uttin asi qasseka silke xam7ishe de7izayssakko

Hayssa bollan beettishenne qoncishe dizayssi ooththo asati woykko kawo oosanchati issi bessan eqqidinne issi ba tobetishenne zoretishe dizayssakko.

hayssanta xeellashenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko bilxiginna parte doorettiza asata giidinne laxafidinne woththidayssi qonce gididi beetti shin guyera daro makinan kaamen caanettiza asati beettishi deettes

hayssan beettishenne beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo dere cimati gammo maata oykkidinne cilila maata oykkidi be dunguzakka maydinne ha simmidinne xeellizayssako

hayssa bessani taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gammo dere asay issife guppishenne kaa7ishe ba boncokka ba kalloka oykkidi macanaytikka guyera ililsishe kaa7izayssi beettes

Ha bessan tani beyizay aazey gizayssa gidikko gede laapu gidiza bandirati eqqida ha bandirata garsen qasseka oyddu asati eqqidinne haasayettishe dizayssakko.

hayssan tani beya shenne xeellashe dizayssi issi tiranis pormerey garsera keeletti deiza miisha bolla uttidi de7izayssanne mebirattezi kase be geli eronta bessan gelishe dizayssakko

hayssan qasseka be ishenne beetettishe dizayssi hinde koyro kushe ooththo mukera gizayssakko hayssi qasseka keehi dere dichas maaddizayssakko

Hayssanka taas beettishe dizay aaze giikko asati gambelae tamareso keeththenne woy izi aaza keeththe gizayssa diidinne ganbela indo dobo codara giddon iza uttidayssa qoncisees.

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi mishiriya xaraphe bolla be kushiyan wothadanne hayssa katddde woykko metawoqe gididayssa oykkadnee be fayda izati bessidayssi qonccishe Des.

hayssa bessani tani beyashe dizayssi gita gita maxaafatakko ha gita gita maxaafatikka dumma dumma qalamen qalametidinne uttidayssanne qasse guyera asi dizayssi beettishe dees

hayssa bessani daro asati uttidi dizayssanne hara qasseka eqqidi diza asati issoy isso hara karakaretidinne issi simisheta giigissanas giidinne issi ooththo bagga alale oykkidi qaaxizayssakko

hayssa bessani bettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko xaraphe aduqidinne ekkizayssa bolla waraqata masatizayssi mojule masatidinne zin7idayssakko

Hayssa bessani asati eqqidinne koshshiza miishe xuufen xaafidinne eqqidayssanne izeti miicizayssatas bessishe dees.

Hayssa ni issi poolise be giddon utisidinne nam'u asati uttidayssanne hasatappe qasseka guye baggara aadhdhi aadhdhidinne qeeri qeeri puuteti dolidi dizayssi qonce gididinne bettishe dees.

Hayssa bessani bettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko ooratha keeththey keexxetidinne buro mithi eqqidinne dizaa soni pooliseti dari eqqidinne xeellizayssa bessishi dee.

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko zayte haylanderanne qas sukare7e matabarara histidi issi macasays izeti immishe dizayssa hayssi qoncisidi besseesko.

hayssan eqqada tani xeellashe dizayssi aaza gizayssa gidikko essi aawuzi ha yiidinne be fuute tokkidinne haaththay ushshishe dizayssakko harati qasseka guyera be fuuteka ushshishe dizayssi qoncekko

hayssani aawa dayssi eqqidinne issi mishiriyakka eqqadanne bandira matani eqqada be ooththane oothos iza qaala gelashe dizayssi beettizayssa gidin aawaykka maske woththidayssi qoncekko

gamo dunguza mayida nam7u adetara hara qaseka kumatta mayo mayida adetara giididine issi bessan eqqidi dizayssi qoncce gidishini heedzatape woyko oydatappe issinozi paranje giddayssi qoncce gidi desse.

Hayssan tani be ishin ibettizayssi aaze gizayssa gidikko sako gaason keehi qotettida addey issi bessan gaabe maydinne uttidayssa qasseka kawo osanchati yiidinne izas maado immanas haasayissizayssi qoncekko

Hayssan tani xeelashe dizayssi aazee gizayssa gidiko issi gashe na'a uttisidi daro gita gita asati issi issi miishata izape oychidi xaafizayssakko

hayssa bollan tani beyashe dizayssi aaza gizayssa gidikko daro asay issi bessani shiiqidinne hayssa gaammo adde baabayeza mata uttidinne daro miishata bessizayssakko

hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi bessani uttidinne kifile dalgan uttidinne issi asi sinthera aadhdhidi haasayiza hasaya daro asi ezgizayssakko

Hayssan qasseka beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko nam'u asati uttidinne xuufe xaafishe dizayssanne nam'u attumati qasse guyera eqqidinne xeellizayssakko.

Hayssa bessani beettishe dizay aaze gizyayssa gidikko katama giddo gididayssanne hayssa kare asati ha simmidinne eqqidi be gashe naytara kaa7ishenne miiccishe dizayssako.

hayssa bessani giya masatidinne ekkiza bessay dees ha giyazan qasseka iray bukkizenne issi mishiriya tukke makashe be janxila be huphe bolla oykkadanne uttidayssa bessishe dees

hayssa bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi kaamey aadhdhidinne bishin ha kameza matani qasseka hakaameza giddon asati caanettidi bizayssi beettizayssakko

hayssa bessani gashe nayta oykkida aayetikka gashe naytikka issi bessan uttidinne ha xeellishenne be nayta dhanthishe dizayssi beettishe dees

Hayssa bessazani asay qasseka daridi daridi dizayssinne issi dereni metoy medhetin asati daggammidinne yeekkishenne azazanishe daridikka kushe salo waccistidi waassizayssi beettishe dees.

Hayssa bessani taas beettishe dizayssi attuma nayti pude baggara qasse arsa masatiza miisha bolla uttin duge baggara qasse kaamey boorata caanidi bizayssi beettizayssakko.

hayssan tani xeelliza wode aazi beettise gizayssa gidikko asati duulata uttidinne ezgizayssanne issi uray qasseka sinthen be komputere woththidinne harata tamarsizayssi beettishe dees

ha bessani beettishe dizayssi tamare nayti issi kifile giddon shiiqidinne uttidayssakko izetikka kaallishenne tamarishe oysha zaaranaska kushe kessishe dizayssi qoncekko

hayssa bessani issi maccasiya tukke shaayadanne heeran de7iza guta asata xeeysadanne ushshashe dizayssi beettes.

Hayssan qasse beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko katama giddokko ha katama giddozani issi kipile giddon issi issi asa sinthen komputerey beettees

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gammo dere asay cilila maata oykkidinne iza giddo qasse pilgishe dizayssi qonce gididinne beettishe dees

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko fapaate woykko fiissa garsera daro asati fiissaza xeellishenne pooto dendishe eqqidayssa bessees.

Hayssan tani be7ashenne xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko mitha woykko manggo mitha bolla dorsse kaqqidinne heedzu asati shukkishe dizayssa qonccisidinne bessishe dees.

Hayssa bessani ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko yelaga naytakko ayelaga naytikka qasse issi dalga denban uttidinne yechekka hiixetti uttidi diza bessani kaa7ishenne foto dendishe dizayssi bettishe dee...

issi macasiya oge bolla eqqadanne koppiya be hupheni wothadanne be huphe nam'uso shaakada duge qolada karetha shrabe mayada booththa surekka aaththadanne be borsafe aykko iza koyizay bettishe dees

Hayssi qasseka beettishe dizayssi gammo diita heerada giidinne bangaykka bashkalaykka mithatinne uuthati beettizayssi qonce gidides

Hayssa bessani xiiday aadhdhi aadhdhidinne toketidi boshe bolla de7izayssi ogezi qasseka boshe za garsera gede qololu giidinne bidayssi oge zagarserakka qassekaama burate woykko koronte pooley beettizayssakko

Hayssan ta xeella she dizayssi aaze gizayssa gidikko dere parkekko ha dere parkezappe ha baggara qasse denbatti ekkiza bessan yelaga nayti kezidinne issi bessan uttidi pooto dendi she dizayssi beettizayssakko.

Hayssa bollanbeettishe dizayssi denba gade keehi aakkidi ekkiza bessani nayti yelaga nayti shiiqidinne kaa7ishenne miicishe ichidaykka dendidaykka giidinne be poto dendizayssa bessee.

hayssantani qasse xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi manaxire be ayfen woththidi lanqera dunguza miishata woththidinne eqqidayssakko

Hayssan issi kifile giddon daro asati shiiqidinne haa simmidi daro asati uttidi dizayssinne waraqta eeti xaafishe dizayssa hayssan misilezi tas keehidi qonccisidi bessides

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko uuththara dizayssa bessan asati shiiqidenne paydazas bena mazagabisishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessideso

hayssan ta beyashe dizay aazee gizayssa gidikko ayodayti payda metaweqa giigissanas giidinne yiidinne maashineza be ayfe bolla woththidinne xeellizayssakko

hayssa bollan beettishe dizayssi daro asati salfetidinne fayda mettaweqiya giigissanas giidinne eqqidayssakko

hayssa bollan tani be yashe dizayssi nam7o asati uttidayssanne hara asati qass eqqidi be taran tarani be payda mettawo qas giigettizayssanne baaxettizayssakko

hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati salfen uttidinne payda giigissanas giidinde de7izayssakko issi shaarara diza mishiriya pude baggara dishin haraykka qasse shaarara de7awus

hayssan qasseka daro asati beettoosona;ha daro asatikka ay ooththizo gizayssa gidikko issi keeta kareni salpettidinne ayqomice miishasi eqqidaysakko.

hayssabessani beettishe dizayssi issi aawadayssi mayke oykkidinne gita denba gadeni hara asata qasse kaalethishenne haasayishe dizayssi beettishe dees

hayssan tani xeellashe dizayssi kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati kuwaaseza kaa7ishe dizayssanne issi issara marshatishe izeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

Hayssan qasseka taas beettizayssi kowase kaasanchati ka7ishe ha simmidi issi laggeti issi malati idimettidi izeti dizayssa qoncisidi taas bessideys guussiko

hayssan tani xeellashe dizay si7aayo daytakko ha7aayiyakka qasseka gozda beqo dhen aaththada maykekka be kushen oykkadanne ba huphe nam7uso shaaka pixada bettashe dawu

hayssa bessani issi kifiley dees ha issi kifileza giddon qasseka hayssa teenise geetettiza miishaza kaa7ishe nam7u asati dishin hara asati qasse xeellishe deettes

hayssa bessani kuwaase kaasanchati toho kuwaasse kaa'ishe dizayssi beettishe dishin ha kaasanchatikka qasse macana gididayssi qoncekko

kuwaase baleni kuwaase denbani maatay qasseka doli ekkiza bessani kuwaase kaassanchati kaa7i simmidinne goole gelthida ura idimmishe dizayssi beettishe dees

Hayssantani xeellishininne be ishin beettizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase denban kuwaaseka ishe issi nay ira bashin woykko wocamin hayssa galal7o karde urazi bestizayssakko

hayssa bessan beettishe dizayssi nam'u qommo qalamenti yettida irsaaseta gidishin ha irsaaseta xeeraykka qanxettidinne xaafos giigidi uttidayssi qonce gididayssi beettees

Hayssa bessani beettizayssi aazey gizayssa gidikko keehi gitatidi beettiza silkekko ha silkeza qasse iza giddofe sime kessiza miishezikka narfe masatizayssazi beettizayssakko

Hayssanta xeelishe dizayssi aaze gizayssa gidikko energayzere geetettiza xuufey qasseka garsen alkalaaynne gizayssi kemistiri doonani xaafetidi dizayssi bettishe dishin qasseka hayssi wolqa immizayssa guussukko

Hayssan tani xeelli shini aazi beettize gizayssa gidikko istoofe geetettiza hayssa elektronikisen ooththettiza miisheza bollani garsera daaboy uuketi shininne bollara hara kaththay kaxishe dizayssi beettees.

hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa kahadetassinne gashe naytas hashe giddo gelthidinne ho7etetha lakka7izayssakko

hayssantani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan qasseka silke masatiza miishey ooracha teknolojey ehidayssi bettishenne gashshenne gitan gididi eqqides

Hayssan tani xeelliza wode dalgga asa kare bessidenne ha asa karezan qasseka so makina bolla huuphe bolla ciishay ciishay uttin makinazi nam7is eqqidayssa bessiashe dees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi dalga odege gidishin ha dalga ogezara qasse issi addey gede beessekiraha hora qase hara asati she dishin issi kaameyha simmidinne yizayssi beettishe dees.

hayssantani xeella shenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko tophiya kuushsha ministere doktore aymede abi be makinappe wodhdhidinne haasayishe dizayssi qonce gididinne beettees

hayssan beettishe dizayssi oge lanqe gididayssi qonce gididinne beettishin ogezappe pude baggara qasseka haro ogezappe gannara kaamey dizayssi beettishe dees

hayssan beettishe dizayssi gashe makinayi eqqidi dizayssa gidishin ha makinaza sinthera qasseka daro asati eqqidinne makinazafe wodhdhidinne haasa ishe dizayssi qoncekko

hayssa bessani beettishe dizayssi kaamey duge simmidinne ogera bizayssanne ha baggara qasse hara kaameykka pude zaaridibbizayssi oge lanqeni dizayssi beettizayssakko

Hayssanka tani xeellizayssi issi maata keeththe mala keeththey keexettidi dishinne jubbuti gizayssi iza bolla xaafettidi uttidayssa tani keehada xeellashe dayssikko

hayssa bessazani issi kaamey sinthe aadhdhidinne goomazi qasseka bollan caanettidayssa bessiza kaamey beettishe dizayssi qoncekko

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko dalga woykko katama oge dalgidi beettizayssara issi motoreynnay ogela gidinne ha be motoreza galal'o may'o may'di izay beettishe dees.

Hayssan tani xeelliza wode dalga ogey dees ha dalga ogezara qasseka kaamey ha simmidinne yishe dizayssanne nam'u asati gede bishe dizayssa xeellashe days.

hayssa bessazani beettishe dizayssi oge bolla hayssako biluston oge geetettizayssa bolla issi na ay ay suuze kaame essidinne ha kameza guye duge aadhdhishe dizayssi qonce gididinne beettizayssakko

hayssa bessani beyasheta dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa asanatethafe paccida ura aawadayssi wulchere bolla utisidi efizayssakko

Hayssa bessani selami gizayssi woykko saro gizayssi wolle misilera dizayssi armaytas beettishe dizayssakko ha armazikka qasse sarotetha qoncisizayssakko

hayssan tani beyishin beettishenne qoncishe dizayssi aazey gizayssa gidikko dere parkekko ha dere parkezikka issi deresi koshshiza miishe gididayssi erettees

hayssanta beyiza mala gidizayssa gidikko issi katama ogey dees ha katama ogeza giddora qasseka dumma dumma oosettishe diza miisheti dizayssanne kaamey he ha simeretishe dizayssi beettees

hayssa bollan beettishenne beettishe dizayssi aase gizayssa gidikko guera gede dhumidi ekkishin ha baggara poo7o bessani nam7u kaameti eqqidinne ciishshara giidinne dizayssakko

Hayssa bessani tani xeellashenne beyashe dizayssi issi keexettidinne kezida keeththe gidishin ha keeththeza giddon aykko miisheykka gelontayssi beettidinne qoncidayssakko.

Hayssan tani xeellashe dizay aazaye gizayssa gidikko keehippe gita gidida keeththekko keehippe gita gidida katametho keeththezi hayssan dizayssa taas qoncisidi pessides

Buro kexetidinne buro kezishe diza kethay dees buro kexeti wurontay dees, buro kexeti kezisay dees, buro kexetidikka wurontay dees kexetidika wuronitayis dessi

Hayssa bessani kifile giddon oydeynne dumma dumma abey ba woykko ciishshata izan tokkiza diste masatiza otoy dizayssi qasseka qonce gididinne bettishe dees.

hayssa bessani issi keeththey eqqidinne aduqidi pude ooththetidayssi lanqerakka qasse qedey woray coppu giidinne beettizayssi gadezi katama biitta gididayssi erettizayssakko

Hayssan qasseka beya shenne tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko lo7iza keeththey uttidayssakko ha lo7iza keeththezikka oorathi ooththetidinne kezidayssi qonce gididayssakko.

Hayssan tani xeellashenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko betilete baare kaachchu denbenochachchin giidinne keeththay anjettida dambaynetasko giidinne hashshu dass gides gizayssakko.

Hayssa bessani beettishe dizayssi qasseka ichachu tammu kushe banke tal7ey giigidi dizayssanne qasseka iza ekkanas oonikka koyikko fiqadeynna kawoy gididayssakko.

hayssa bessani issi addedayssi mayke be ayfen woththidi manaxirekka go7ettidinne ba kushen worqa aaththidayssi ha simmidinne haasayishe dizayssi beettishe dees

hayssa bessani issi mishiriya eqqadanne beettizayssi qoncidayssakko amishiriya eqqida keeththazi qasseka cimmidayssanne laamerazi qittidayssa gidi dayssakko izakka karetha gurdey may7dayssakko

hayssantani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi geta keeththey waanakko giidi oosettida lo7o wodhizayssi dishin iza garsera qasseka ha simmi diizayssinne gede simmibiza asati bettishe deettes

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko tamare naytakko. tamare nayti geda simmidi issi timirte keeththan shiiqidi izeti eqqidi dizayssa xeellashe days guussakko.

hayssanctani beyashenne xeellashe dizayssi tamare nayta gidishin a tamare nayti tamarishininne nababishini issi maxaafa keeththa aaway kaallidi xeellishe dizayssi qonce gididi beettishin tamare nayti komethi nababon deettes

Hayssan tani xeellizayssi issi kifile giddoni hayssa algga woykko umbberetti tamaare nayti izan aqiza algga izan xeellishe days

hayssa bessani beettishe dizayssi gita pooqekko;ha gita pooqeza garssen qasseka mittatikka dumma dumma miisheti beettizayssanne mela maatay beettizayssi de7ees.

Tayssa bollan beettishe dizayssi qeerinne wogga fidaletakko ha fidaletikka gashe nayti tamariza kifileni beettanas bessizaytanne go'izaytakko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko dalga ogekko dalga ogeza giddora ha simmidinne baqulo yishe dizayssa tani xeellashe days hayssan haree izi baqulo.

hayssa bessani beettishenne qoncishe dizayssi issi ogey ooththetishe dizayssanne bosheta duke kaamey da hida hidinne qolizayssa gidishin issi addey booththa qoobe wothidi ha simmidinne eqqidess

hayssan beettizay nam7u dalga ogekko ha nam7u dalga ogera ha nam7u as yizayssanne pude bagga ogera qasseka gita kaamey gede bishe dizayssi taas beettishe dees

hayssa bessani dhumidi ekkizasokko ha dhumidi ekkiza bessazan issi kaameynne sinthera qasse issi addey beettizayssikka shufeereykka beettishe dees

hayssa bollani beettishe dizayssi ogera kaamey gedenne ha yizayssa bolla pooliseti eqqidinne tirpacani diizo gizayssa xara7izayssanne xeellizayssakko

Hayssa bessani beettishe dizayssi kompitere oykkidinne adey uttidayssakko ha kompitereza oykki dizi utti dishe haa simidinne asi guyen diza mala hesttidinne xeellizayssi qonccekko.

Hayssan tani xeella she dizayssi bambappe haaththe duuqidinne issi naay aykkosiringan woththizayssanne hanazi qasseka gawone may'dinne dhale keeththafe yidinne dhale miisha meecizayssakko.

hayssa bessani beettishe dizayssi mangisteyssa gidontay teqo7amey woykko mangisteyssa gidonta teqo7amey eqoy inditiseriygizayssi beettizayssakko

Hayssa bessani beettishe dizayssi wodey ehida teknologi miishe gididayssi erettishe dees hayssika qasse shuwon gaandi garettidinne gaadetti dizayssay qoncekko.

Hayssantani beyashenne xeellashe dizayssi haaththe tubbokko ha haaththe tubbozikka qasseka issi miisha ba ooththishe dizayssanne muuse giddon izan haaththezi daana mala asazi giigisidayssakko.

Hayssantani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththey pudefe garsefe pultidinne pude salo biidi biidinne duge goggizayssanne ha haaththazi qasseka koshshizayssa gididayssa beyashe days hayssa bollani be

Hayssan qasseka issi miishey dees ha issi miishezi pude salo haakki bidayss cuu,ishenne eexishe dizayssa tana lo7ethidinne bessishe dees.